Macca naata puulayissiyabaappe issoy huuphiya. Huuphee puulattikko macca na'ee meray keehippe lo'ees woyikko puulayisses. Ane inttekka huuphiyabaa eriyoobaa yootite.

Oyidee so miishshatuppe issuwa gidishin oyidiyaasi daro haggaazoti de'oosona. Etuppekka issoy arggaaciyo wodiyan shemppi ekkanawu maaddes. Ane inttekka oyidiyaa maadotettaabaa eriyobaa yootite?

Muchchoy wolaytta wogan kattetiya katta qommuwappe issuwa gidishin muchchoy keehippe mal"iya katta qommuwaa. Ane inttekka muchchuwaba eriyobaa yootite.

Isllaama ammanoy Abrihameppe Agarippe yeletida Isimaa'eela zeretta gididoogada eranchchati yoottosona. Ane inntekka Isilaama ammanuwaba eriyooba yoottite.

Naatiray bahilaawe xalettuppe issuwa gidishin naatira penttissidi uyiyoogee uluwa harggiyassi keehiippe lo'o. Ane inttekka naatiraa maadotettaa woikko bahilaawe xaliya madotettaappe issuwa yootite.

Sagaayoy aleeqquwaappe issuwa gidishin macca naata keehippe puulayees, macca naati sagaayuwaa keehippe go'etoosona. Ane intekka sagaayuwaba eriyobaa yootitte.